Abaana aha eishomero bahanikire emikono bashemereire bajwire yunifoomu abandi beemereire abandi bashutami

Ekereziya eya Uganda Mataazi eriho ebyoma, omusharaba , emiti n'akapande.

Omukazi ahungiize, nibashaba omu kanisa nyekiro.